Nindeeba ogu ni makanika ajwire yunifoomu yabamakanika aine ekyooma akwastire omumpiira ainami arimu nakanika aine ekyooma omugaro

Nindeeba omukazi aine enfuka haza ayekomire ekitambaara ajwaire blouse hariho omuti hariho ebimera ariyo navuga

Nindeeba omukazi aine ekitambaare omu mutwe arimu nagura obutunguru aine omwana bemeriire nibakora obutunguru

Nindeba enguudo omu rubaju harimu amabaare omwitaka hariho enju harimu enju harimu amabaare harimu emiti

Nindeeba abaana bavugire epiki baineho ebidomora barimu nibatambura ha ruguuto mu rubaju harimu emiti, omu maisho gabo harimu basi barimu nibavuga

Nindeeba abaana babiiri omwe ajwire sikati erikwiragura ondijo ajwire empare hariho amaju hariho amaduuka hariho emitumba

Nindeeba omushano akwasire omuhara namutaho orukoba ajaire akagofira omu mutwe ajwire yunifoomu omushaija ariyo ayemeraire nabareeba

Nindeeba omukazi ateekire aineho esefuriya, aineho ekaraayi aineho akasefuriya akakye hariho ebitookye ahansi hariho entookye hariho omushaija

Nindeeba abantu nibairuka ayibakwirukira hariho ebinyaatsi hariho itaka hariho amaju hariho emiti hariho emyenda hariho abantu

Nindeeba enju, nindeeba ebiti, nindeeba omwaani gwanikire gwomire

Nindeeba abantu baingi bari harubaju rwa maizi nseri ya maizi hariyo emisozi hariyo amabare hariyo amabare maingi hariyo abantu baingi nindeeba

Nindeeba omudaara guriho ebibaho hariho entemere ziriho emihago gya eminekye hariho ebitokye, hariho ebiti, hariho esefuriya erimu eminekye

Nindeeba omukazi ayemereire ahayemereire haruho ebitokye bishatu ajwaire gomesi haruho enyaanya haruho omushaija aharubaju naguza enyaanya haruho egari .

Nindeeba enyanja, reero emiti miraingwa, hariho emigufu, hariho eyomire, hariho emibisi, nindeeba abantu bashuutami omu bwato baine obuti nindeeba hariho amaizi

Ekishushani eki nindeeba n'obuju bwombekyise ebinyasi hariho emotoka epankingire hariho emiti hariho ebinyasi

Nindeeba emotoka eyekoreire abantu bamwe bashutami abandi bemereire omuhanda harumu ebinyantsi omurubaju oruguudo norwitaka.

Nindeeba emotooka nyingi nindeeba kayina y'okubanza, ey'akabiiri nindeeba abantu aba boda n'ab'egari nindeeba

Nindeeba obwaato nindeeba emiyongoyongo obwaato buri ahaiguru y'amaizi nindeeba obwaato oburaingwa n'obuguufu

Nindeeba abaana abazaani bomupiira kooki ariyo nayooreka ogu aharaaze abandi bakwataine ondiijo aryaha ayemereire

Nindeeba enju zebinyansi nindeeba eya ibaati nindeeba emiti nindeeba omwani nindeeba ebidomora nindeeba amabaare

Nindeeba amaju Maru amaju gaboniire harumu emiti nimyingi harumu emiti harumu

Nindeeba obunyonyi buri omu bwemereire aha muti, hariho ebishaka hariho hemereiremu obunyonyi omu kishaka hariho hariho emiti hariho ebinyaatsi